hagee aaway keehippe meto asa; ini galakka asay haasayidi maayetidi qachido qofa yi gakkinne laali agiis; ha'ikka aybaa kessanaakonne asaappe dummaridi gaxaa kiyidi utiis.

Hagee na'ay ba laggeta woossidi daguwa denttidi ehiidoogeeti ootti poli makkidi kokkaa maanaassi citan citan uttidi aayyiya ehaydda diyaro xeelliiddi doosona.

hagee na'ay toho kuwaasiya loytidi ka'ees shin, kuwaasee kaliyo wodiyan asaa shaakkidi erenna. haree qakkiyadan guppinne qakki agees, hegaappe dendddidaagan seeraa i kanttiyo gishaassi a miyiyako shooqanaassi hara asay ufayttenna.

hagee yelaga na'ay ha shiiqida cora asaassi loomiya haattaa galla galla inte uyikko payatettaassi keehi lo'o yaagi zoridoogaa siyada baada hana na'iya uba wodekka a xalaalaa go'etawusu.

Hagaa sohuwani koyro ayba haattikka de"enna. Hegaape denddidaagan daro asayi huqqunnan tamkkis. Yaati makki kawotettaakko pude waassin ha"i duge wodhdhidi issi issisan koshshiya haattaa keenaa immi polis.

Hagee yelaga naati ubbaykka ha so keettappe manaw biis. tanikka issi galla be'idaagashin naa'anttuwa tayo hara sohoy qopetennan ixxiis. hirayssuwaakka hara sohuwaaga mala gidennan de'ishin hirayssees.

Shekkeeriya harggee oyqqidaage kokkorsdidi tana woruwau iisin dottoree diyagaakko baada oychchiddoogee tana pilggi xeellidi xaliyaa taayo immin mitta makkiyoorin hinippe doomminne tana naa"antto agi agiis.

Hageeti naati Wolaytta. Eti haraatuppe dummatiyobay siiquwa sinttayoosona, tumaa haasayoosona, worddo giyobaa bantta doonan aybakka gujji erokkona. Hegaappe denddidaagaani asa ubbay nu eta mala gidiyakko yaagidi ha naata keehi amottees. Anjjuwakka qassi anjjees.

Hagetta ubba torattakka bitanne barkka shammis, hegga xalalla gidennani dishshin ubbakka asso gelliddi be'iyodde so miishshatti ubbassan diyoggappe dendidaagan keetta giddoy keehi lo"ees aage.

Beni wode nuuni issisaappe harassaa baanawu koykko togga miishshaa go'ettiyogaan betees. Hai qassi haaga hai wodee ehiiddo zammana miishshaan kaamiyan nu koyddosaa baanawu danddayees.

Wolaytta moottan sooddo ambban toho kuwaasiyassa yaagin giigida dembbay laa ayba lo"ii? Hegaa giddon toho kuwaasiya kaa'iya naati dembbay lo'uwa daroogaappe denddidaagan kuwaasiya kushiyan oyqqiyadan oyqqoosona gediyan. Abeeti lo"ees gooppa.

Tana gosee de'iyage ayba lo'i! Aani maattaa kuntta ekkada tani uyiyode tana keehippe uffayssees. Biradhdhiyappe biidi binaana gakkanashin tayo bolla ubbay irxxi yaagees. A kuntta ekkada ganiyode tana keehi lo'ees.

Hagaa bitaniyaassi daro aqoynne daro marccoy de'iyogaappe denddidaagan baayo koshshiya ubbabaa kunttidi hara asaykka appe garxxi ekki go"ettanaassi gida asa gididi hagaa biittaa bollan de'ees.

Ha bitanee ini galassikka loytti matotiis. Ha'ikka qassi ba wolqqappe dariyaagakeena ganxxiis. Ha sinttan haykka kunddi uttay a asay ubbay a be'anaassi shiiqi uttiis.

Haray attin haga wottada neeni laadiya agguntta yedhikokka aybaka neena caddenaa. hega beida asay ubbay a shammana gidi giya a bolli essiis. Tammaa gidoka ne a wottadagelikoka aybaka tammay xuugena.

Kase aafuwaa achchi gakkidi asay tohuwan aggidi dulliyaan shinqqiriiridi wodhdhes kawotettay hagaa metuwaa be'idi kaamiyaa yeddidi goyissoogaappe denddidaagan haray attin asay qilimmidi ha ogiyaara hepintti gakkanaashin hemettidi bes.

Taappe sintta baggaara na'a issoy asa ubbaa xeesidi kuwaakko shiishshidi sinttan eqqidi eta luxissiiddi de'es, asay ubbaykka aagaa qassi ezggiiddi oyshaakka oychchidi zaaruwakka ekkiiddi beettes.

Hageeti naati issippetettan shiiqidi nabbabiiddi diishin hanni na'een xalahee de'iyagee O bollappe sa'an xul"u udin banttaagaa wottigiidi na'iyo tookkidi na'enttaso gattidi guye simmi yiidi bantta oosuwa doommidoson.

Wolaytta asay koyruwan ammanuwa, siiquwa, danddayaa sinttay makkidi ha'i qassi banttana dummayaabaa bantta kushiyan oyqqi giigisdid hanno gakkanaashin banttaagaa oyshaa oychchiiddi doosona aggibookkona etaagee oyshay ha'ikka oysha.

Hagee aaway haraatuppe keehi gooba asa. Ba naatussi qan"iya, laaxaa, kawuwaa ubba wodekka pacissennan kunttees. Issi gallakka namisissi erenna, bawukka namisettenna.

Kase nu aawati muqaaddaa oyqqidi; lambbaa oyqqidi issi sohuwaappe harasaa baanassi simeretiyoga ha"i shemppidi co po'uwan eti biyode ayba lo''i! hagee ayba ufayssi. hagaa nuyo wodiyaa zammana era ehidage galateto. hagee ayba malaali!

nusooni aawi diyaagee shiishshi oyiqqidi nuna zoriyoodee ayiba lo'ii! nuna ubbaakka yaran utissidi lo'oba xalaalaa tamaarissiyoodee tana keehippe ufayissees. a doonaappe kiyiyaa ubbabay sa'an wodhdhenna. nu qassi ubbabaaakka siyoos hegaa gishshawu tana keehippe ufayissees i.

hagan cora naati issipe shiiqidi de'ees, hagan issinay giduen eqqidi luxesiidi des, hega qassi biiriya dawutaraara ekkidi banta kushiyan xaafiidi de'oososna.

taani ta kushiyan saggayuwa wotada hemettiyode laa tana aybba lo'ii? assi ubbi ambbaa giddon tana xeelees, luxxiyaabay ubbay haa taakko xeelees. tanakka hagee aybba ufayssi?

issi galassi hagee na'ay biiree xayin irsaasiyan go; etiisn hegaa be'iddio luxxissiyagee aagaa luxxiyageetu ubaa giddoppe shaakkidi pooshshi oliis.

Ha mishireeranne ha bitaniyaara heeran aydekka caabbuwaa xayssi erokkona. a ayoo azzazetenaagappe denddidaagan i ubba wode o hanqqetees. naataka qaassi ba ogiyaa tamarissawus. naatikka a leemiso giidin aawayoo azazzetti erenna.

Hagaa na'aayoo wolqaama eray diyoogaappe denddidaaan xuntta ogiyara ba xinaatiyawu biis. hegaappe simmidi dere asaakka qasi shiishidi baagaadan hanite yaagidi odiyoogaa doomiis.

kawotettay tana hagee keehippe ufayisses. kase bayinnabata oorattabata darobata ehiis. hakkamuwaa haggaazuwa kaamiya ogiya korinttiya poo'uwa biitta ubbasaa gattiis. hagee tana keehi lo'eesinne ufayisses.

Kase nu wolqaa daruwa gussidi daro daafuran nu oottiyogaa ha'i guutta gallasatun daro cora wodiya ekkiyaga oottiyoge la tana ayba ufayssi la hagaa mala laamee nu biittaa yaanaaba ta awude akeekkidana hagee keehippe ufayssees.

hana na'iya keehi laafaasu. daro asay hano boriisi. asay ikko utyana giidi bin miicettada asa qassi he palaappe cayada yedaasu. hegaappe denddidaagan naa'anti ikko asi baana xayin utta agaasu

Ha na'anttason kase aybinne baawa shin i ni galassi na'iya gelidaara baada sarotawu yaydaa gaabiya iirichuwa xibbiquwa ubaba so asaassi ekada yin na'ay be'idi ba michiyo keehi anjjiis.

Hana na'iya ini gallassi gifaata sohuwaan loyttada duraasu. Taanikka iira issippe durana yaagada giddo geliin woosa keettaa ayssiya bittanee diyagee tana kichcha ne amanuwara efeena likke gidakka yaagidi tana digiin agaagas.

Hagaa neeni deriyaasi huuphphiya kiyada xeeliyode keehiippe phoolees. A qassi giigissida naasi layttay tamane ussupunna hegaappe dendidaagaan asa ubbay adan hanana agaadan giigissana giidi ba oottiyo oosuwaa keehii minidi oottidi dees.

Hagee aaway cora asaa sinttan eqqidi ini galla shuchchan bawu de'iya mettuwa deriyaaga issippe eqidi haasayin taakkenna matan asaayo oyshsha gididaba zaaruwa kilippe kawotettay yedi agiis.

Hageeti asati issippe kushetidinne hashetidi oottiyoogan koyruwan bantta so asaa ayssi makkidi naa''anttuwan qassi dere asaa ubbawu gidiyaaga giigissidi ha'i kawotettan nashettidinne daaga ekkidi minnidi biitta bollan doosona.

Ha na'ay yunburushshiyaa geellidi luuxxidi kiyiin ha'i ayoo haiyoobay iixin seeraa naagisiyaagetura issippe gidiyoogan eta miyiyaan eqqidi koshshiyaa zooriyaa immidi etaara issippe maadettiidi de'ees.

Hana na'iyaa issipettetaan naatura yeexxanawu kiyiyoo wode saluwaappe tamay duge wol"i aggees. Hegaappe denddiigan o xeellida asa ubbay ba eqqoosappenne uttosaappe kunddiigees. A kiyiyoo wode harabay meretti aggees.

Hagee na'ay keehi mino asa. I ooso kari erenna. I caammaa wqucceessi shin ayo keehi puulatidanne asay ubbay yeemottiyo keetay de'ees. Hegaa qassi ha oosuwappe denddidi baagaa halchchuwa poliis.

Eranchcha asay odanawu denddiyode keehin daro qofaa shiishidi issi qaalaa qonccisiyoogee tana ta huuphphe gidikko ayba lo'ii. Keehii ufayssees. Banttayo de'iya eraa go'ettinnekka asaassi wodiya xuugennan oosettanawu bessiyaabaa eli poli agoosona.

I tawu baagaa taani A woossada hanin taayyoo garxxis. Yaatin taani gidduwa pilggada xeelliyoode daro go"iyaabay diyaagaa nababa be"a makkada taayyo go"ettada aayyoo aagaa guyye zaaraas.

Askaadoosee diyara ta tokkin ayba dichcha diccadee? hegaa xalaala gidennan diishin ta qoppenna diishin ayfiya wodiyara a immido immoy tana keehippe malaalees. iigaa taani miyodekka keehi mal'ees. hara ubaappe a dumatawusu

Ha giddon taani shammido bolalle diyaara taana ayibba lo'ay, taani o gixadda hemettiyode asa ubba ayfee ta bollan de'es. Tankka keehi ufayssawusu ubba o hashshu shammikina keehi tana lo'awussu.

Kasse nu aawati hagaappe honxoxo gakanashin gediyaan dafuriyogga ha'i soon uttidi soppe dulliyan mandaridi bantta qofossa gakkiyode ayiba ufayssi tana, tana ta huphphen dumma ufaysses. Keehippe tana galattises hagge ayibba lo'i laame nu biittas dumma yiis.

ini gallassi hagaa na'aa ulloy sakkin xallotiya loyttidi uyyiis, yaatin ayyo naa''antto harggiyaw xaphoy qanxxettin, hara asaykka haga go''ettidi paxana malaa yaagidi coraa asa issippe shiishshidi tamaarissiis.